Lino Lili ligaali, ligaali lino litaala khusuta abaanu bali bakaali na bakaali naabi oba lyasuta ibiinu bili bikaali lilikhubirira khulugudo lwe lwe ligaali atee iburangisi lyabelenga nga lyamulikhile khundulo ilikho bisaala bili bibesemu itaayi iliwo tsinjinji tsibonekheleyo

Kuliyo kusaala kukwakwa asi, kusaala kuno nga abele imbowa oba kimisaala kyakwibotokhelekhi kyaboyanakho. Kusaala kuno iliwo isolo isi balanga bari imbulu, imbulu yino yabele nga khekendela khu kusaala kuno. Lwatayi iliyo kusaala kukundi kuli kuboofu.

Kuno kuli kumulyaango, kumulyaango kuno kwesi barakho bibinu byesi barakho bili bikali nabi. Kumulyaango kuno kulikho ipata ni kha design khakhaba nga khabotokhelela nga liki. Wano bakhupakho ni umuunu uli shangaaki bukhuna. Kumulyaango kuno baba nga batimbakho ni biwandikho...

Umusaani ubelenga wakwarile ikofila imaali nga mumoni mukofila ilikho buwanga umusaani yuuno wakwarile ni lonyi wabelenga wemikha shimbi khundulo khwe kameetsi umusaani yuuno wa'ambile lusaala waninisile mungaakyi lulikho kumulobo oba kuloba tsi'ngeni Ali shimbi ni lulutsi luli lukaali, itaayi iliyo lukyinji luli lukaali oba lulange libaale yabawo ni kamafumbi khabonekhele mugulu Kali kamawanga

Ba bana babekhale mu shibiina, ba bana bano bekhale mushibiina khu tsi desk babele nga balala ba'amba kyimikhono kyabwe khu desk khu desk khulikho bitabo bili byesi bakhuba nga basoma, ba bana bano ilimo ni umusomesa wawe uli mu shibina uwimile ukwarire shi teteyi shili shi wanga.

Buno buli bubushi bubushi buno bwabelenga butsutsukha asi bwabelenga bwekhile, bubushi buno bubundi buli mushichupa, bubushi buno bukholebwa ni tsi'ntsushi, tsi'ntsushi tsitsa mubimuli tsabanga tsisutamo bunu bulimo butokote, butokote bu tsabanga tsatsa khukholamo bubushi

Tsi bendela oba tsilange tsi flag tse kamanambo kakhali matwela taa, tsi flag tsino babeye nga batsipanga khungakyi khubukyuma tsibendela tsino iliyo iya kenya yabawo iya Uganda yabawo iya Zimbabwe yabawo iya burundi yabawo ni iya Botswana , itayi iliyo bisala ibili bikali .

Kameetsi Kali kamanji kameetsi Kano kalangiwa inyanza kameetsi Kano iliwo lilyaato libele nga lili khumeetsi Lili khuchelachelelokhwo kameetsi Kano ilikho khu khu'lyaato ipendela ili ilimo i'colour imaali yabaamo i'colour imbesemu yabaamo i'colour ili iya' yellow

Luno luli luguddo lwa'chorus luguddo luuno tsi'motoka tsili khubanga tsibirakho luguddo olu khunulo iliwo inzu iye kamabaati Kali kamabesemu nga bakyiakha iranji ili imwanga iliwo umusaani uli khubi uwemikhile anulo aliwo shipande shibesemu ni khagaali aah itaayi iliyo bisaala bili bilika khutsinguddo khulugudo khuli khu...

Umusani ukwarile tsingubo tsa ingubo ya'square umusanu no nga wabelenga ekha la khupikipiki alikhuba nga afuga umusanu no khumukhono kwe kukundi iliwo umunu ukwarile tsingubo tseshe tsekhumhwibilila mulange umusilamu nga Ali shimbi ni li li tundilo lyebibindu

Babandu bali bakali babandu bano balinga baali mutsi umbrella babelenga bali asi betkiye kumumu kuli kumunji babandu bano bali khundulo khwekameetsi kamakali kalangr inyaatsa babandu aliwo babandi baali khumeetsi bali khubanga basuba itaayi iliyo lulwanda luli lukali oba lilange libaale libofu.

Umusaani wakwalire tsingubo tsili tsimali umusaani uyu wekhale khukupila kuli kuwaanga nga khumurwe khulikho ikofila imbesemu wawambile i'brush mungoono umusaani uno ali shimbi ni kupila kuli kwa yellow ataayi iliyo shiyu shili shikhale naabi waliwo babaandu babandi bali andulo bali muta munanu mukasasiro

Yuno ali umwaana uli umufwiti, umwaana uyu wakwarire khateteyi khali kha Square, wakwara ni kha sweater khali khawaanga. Umwaana uyu wabele nga emikha khu khulikoko khunulo khu syiyu syesi bombekhela kamakoko. Itaayi munzu mwabonekhelemu indebe tsili tsya plastic.

Umusaani ubeele nga akwara i'jacket iye blue ne imbaale imaali, umusaani wabeele nga asuta kha bag khu Kongo, umusaani uyu awambile bichuuma ibili bibili oba bilange ibili buleeyi ali akhaali mu mabaale kamanji biliwo ne bisaala bileeyi itaayi yabonekheleyo bisaala ibili bikaali.

Kumukhono kwesi bakwarisile i'sweater Kumukhono kuno bakukwarisile i'sweater ili imwanga nga kwawambile i'camera mungono, kumukhono ukuno kwabele nga i'camera babele nga i'camera bakilosa mu meetsi kakaali itaayi kameetsi ka blue, kameetsi kali kamamiliyu nga itaayi iliyo lifumbi iliili liwanga.

Ligaali lili lileyi ligaali lino litaala khusuuta babaandu oba ta lyasuuta ni bibindu bili bye bye khurambisa ligaali lino lyabele nga limulikha i'torch lwekhuba nga litimila khu lugudo lweli ligaali itaayi iliyo bisaala bili bikali ate nga bili bibinji shilanga shisaali

Ino i'motokha, i'motokha iyino ilangibwa i'taxi ili khuluguudo ululi lwa marrum, i'motokha iyi yabeele nga isuuta ibindu bikhaali bitwela ta khungaaki nga bulikho bulili bwesi aboyele yabaawo ne bibindu byesi baboyile mukhapapula khali kha blue, iburangisi iliyo isi umundu uli kgufuuga ipikipiki, itaayi iliyo bisaala bili bikaali.